Issi maccaasiya shanxxan miccada dumm dumma zal'etta bayzzayda de'iyara beetawusu. Ha maccaasepe sintta baggaara bar som'uwaa beesanassi danddayenna issi biitaniya tohoy de'iyage beetes.

Issi na'ay oydiya sinttan eqqi uttidaagee beettees, ha na'aa kushiya bari sinttaa bessena issi izaaway oyqqi uttidooge beettees ha na'ay xeeliyo wode angoolee likke maliti ekkena asa malatanaassi danddayees.

Galchcha dere asaay eqqidage, eqqidi ufayssa qonccissidi de'iyagee beettoosona. Ha asatuppe issoti issoti banddira kushiyan oyqqidi eqqidageti de'osona.

issi gooshanachay baari boorata waaxidi ba gaden goyyidi diyaagee beettees. ha bitaaniyaappe guyessa baggaara keehi daro darati diyaageti beettoosona.

Issi kushiya gomppaa bollan dumma dumma xeellanaassi yeemoyiyanne alleeqqo worqqati de'oosona. Ha worqqati ubba wode asay puulatettaassi wottanaassi danddayettees.

Issi yelaga na'ay katta keettan uttidi baayo koshshiyaa ushsha bari xarapheeza bollan uttidi uyyidi de'iyaage beettees. ha na'appe guyyeessa baggara dumma dumma asati uttidaageeti beettoosona.

Issi aaho ogee barkka de"iyaage beettes. Ha ogiyappe miyyessa baggaara heezzu zooze baggaara dumma dumma shuchchaappe keexetti uttida keettati de"oosona.

Issi dembbani maata ashuuraa maayida shooqan xeellanaassinne be'anaassi yeemoyiya goshshaa murutay de'ees. Ha murutaappe guyyessa baggaara maata meraa maayida wogga miittay beettees.

Firiyaw altaye wolayittan erettida wolayitta deretettaa ayissida asatuppe issuwaa gidishin i yelettido sohoy bolooso soore allaanan yelettiis.